Ekilasini phakathi lapho okufundela khona abafundi, kukhona izitulo zokuhlala ezabafundi kukhona njalo kamatafula lapho ababhalela khona. Ezinye izitulo zilombala oluhlaza ezinye njalo zilombala olithanga.

abantwana besikolo abahleziyo bagqokile bonke izigqoko ezifananayo kukhona itafula phambi kwabo njalo kukhona mduli olombala omnyama lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi

Abantwana besikolo abagqoke amayembe alompala olithanda phezulu kukhanya bemile emdulwini lapha umbalisi abhalela khona umsebenzi okutshengisela ukuthi bayazidlalela belokhe bebhala izinto zabo.

Abantwana abancane abahlezi phansi phambili kwabo kukhona umbalisi okhanya ukuthi uyabafundisa ,njalo bahlezi endaweni ehlanzekileyo kuqakathekile ukuthi abantwana betholakale endaweni engela ngcekeza.

Esikolo kukhona umduli ogombolozele isikolo. Kukhona abantwana abamileyo duzane kwalowomduli abagqoke amayunifomu bagaxa lezikhwama zabo emuva.

Abantwana besikolo abakhanya bezimele emagcekeni esikolo bagqoke ama uniform ukhona omunye ogaxe isikwama ngemuva omunye njalo umi duzane kwebhakane elikhulu elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama ibizo lesikolo

Ekilasini phakathi kukhona umduli, olombala oluhlaza, lapho umbalisi abhalela khona umsebenzi wabafundi, njalo kukhona igwalibamduli. Elinamathiseliweyo emdulwini, njalo igwalibamduli leli likhanya lilemifanekiso. Lamabala abhaliweyo.

Ungangena ekilasini kukhona umduli opendiweyo kukhona njalo igwalibamduli elinamathiseliweyo likhanya lilomfanekiso odwetshiweyo kubhaliwe njalo eceleni komfanekiso ngamabala abomvu okukhanya ukuthi umbalisi uyabe efundisa abafundi esebenzisa igwalibamduli leli.

Esikolo phakathi kukhona izihlahla ezincane. Kukhona njalo amakilasi amanengi lapho abafundi abafundela khona. Kukhona lendawo lapho abafundi abahamba besiyadlala khona okulemujingo. Bayajabula abafundi nxa bedlala.

Esikolo ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuhle obukhanya ukuthi buyaqunywa njalo buyathelelwa buluhlaza. Phakathi kotshani kukhona isihlala esihlanyelweyo njalo kukhona izakhiwo ezinengi kulindawo phakathi

Umtwana wesikolo , ukhanya egqoke I uniform , umi egcekeni njalo duzani kwakhe kukhona umduli oyakhwe ngezitina ezibomvu , umduli lowu ugombolozele isikolo njalo phakathi kukhona utshani obuluhlaza

Ekilasini ungangena phakathi eyemfundo yaphansi eprimary kukhona amatafula ayenziwe ngezigodo njalo kukhona intambo zamagetsi, intambo leyi eyinye ilombala oluhlaza eyinye ilombala omhlophe lapho abathi omakhalekhukhwini babo sebengaselamlilo abatshaja khona.

Abantwana besikolo nxa beqeda ukuthanyela emakilasini, bayathatha ingcekeza efana lamaphepha, kukhona lapho abafika beyilahlele khona njalo eceleni kwalapho, kukhona utshani obuluhlaza phansi.

Igwaliba mduli elikhanya linamathiselwe emdulwini. Igwaliba mduli leli lilemfanekiso edwetshiweyo etshiyeneyo okukhanya ukuthi umbalisi uyabe efundisa abafundi bakhe esebenzisa imifanekiso leyi ukuze bezwisise ngcono.

Eclassini lapho abafundi abafundela khona abafundi kukhona olombala oluhlaza obhalwe ngetshoko elombala omhlophe okukhanya ukuthi ngumsebenzi wabafundi kukhona amatafula lamabhentshi

Siyababonga ababalisi abafundisa abantwana bethu esikolo. Bayabafundisa konke lenhlonipho. Abantwana sebehlonipha, njalo lapho abafunda khona, kukhona amakilasi amanengi kanye lamafasitela angenisa umoya. Lezihlahla zikhona esikolo.

Ababalisi kulezinsuku nxa befundisa abafundi bayabuya lamagwaliba mduli befike bewanamathisele kuyabe kulemifanekiso eminengi etshiyeneyo abanye abafundi bazwisisa ngcono nxa umbalisi efunda ekhombela ebatshengisa.

Esikolo, kukhona ababalisi abakusebenzisa nxa bebhala, okubizwa kuthiwa ngama tshoko . Amatshoko ayathengiswa, ayabe efakwe phakathi kwebhokisi elilombala omhlophe, ngaphansi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ebhaliwe ngamabala amnyama.

Izikolo zemakhaya ezinengi azikaphucuki ababalisi lokhe besasebenzisa imiduli bebhla ngamatshoko amhlophe nxa befundisa abafundi izikolo ezinengi ezisemadolobheni ababalisi nxa befundisa abafundi sebesebenzisa ama projector.

Esikolo phakathi ungangena kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko njalo kukhona izindlu lapho abafundi abafundela khona zinengi njalo zehlukene kuyabe kukhona lamafasitela leminyango ependiweyo.

Abantwana besikolo abakhanya behlezi bagqoke amayunifomu, kukhona itafula phezu kwayo ababhalela kiyo. Omunye uthwele iphetshana elimhlophe ekhanya ukuthi engabe eqeda ukudweba umfanekiso lo njalo uyahlekelela.

Abantwana besikolo sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo akukhethelekile ukuthi uyindoda loba uyinkazana kukhona ababili abagqoke okumhlophe bavala lamakhanda ezandleni bagqokile amagilovisi kukhanya befundela ukupheka.

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefundiswa lemisebenzi yezandla. Kukhona ujaha omileyo la ,ekhanya ezivalile ubuso bakhe . Kukhanya ukuthi uyatshiselwa ngakho uyesaba ukuthi inhlansi lezi zingamlimaza ebusweni.

Kulezi'nsuku abantwana besikolo sebefundiswa imisebenzi yezandla ngababalisi kuqakathekile ngoba lokhu kuzabasiza empilweni abantwana, nxa umuntu eyabe eseqedile isikolo ngeke athwale nzima ozazindingela umsebenzi owawufundelayo owezandla

abantwana besikolo abagqoke izigqoko ezifananayo njalo bagqokile izifonyo emakhaleni bezivikela kweminye imikhuhlane kukhanya befundiswa ukuyenza imisebenzi yezandla kuqakathekile ukuthi abantwana beyenze imisebenzi yezandla kuzabanceda kusasa empilweni

Ezikolo kulezinsuku sebefundisa abafundi kanye lemisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abanye bengafundisa ukupheka abanye bengabafundisa ukukanika njalo abanye bengabafundisa ukuyakha, lokhu kuzabanceda empilweni

Esikolo kukhona indawo lapho abafundi abathi sebefunda isifundo se Science beyengena khona njalo kukhona ikhabothi elombala oluhlaza kanye lomhlophe kuleyondawo lamafasisteli. Umduli upendwe ngependa emhlophe phansi kuyacazimula kuhle

Kwezinye indawo egedini lesikolo kuyabe kupendiwe igedi ngombala omhlophe njalo kukhona okuyabe kubhaliwe lemifanekiso etshiyetshiyeneyo ungangena phakathi esikolo kukhona izakhiwo kanye lezihlahla.

Ujaha ukhanya ukuthi ufundela ukuba ngudokotela omileyo, ugqoke ijazi elilombala omhlophe eceleni kwakhe kukhona itafula elombala omhlophe kukhanya kugcwele imitshina eminengi njalo indlu ophakathi kwayo kukhanya ipendwe ngependa emhlophe.

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo bagqoke ama uniform. Kukhona njalo izihlahla ezinkulu kanye lezakhiwo ezinengi ezikhanya zilamafasiteli. Abantwana besikolo kukhona abakuthweleyo ezandleni zabo ababili.

Esikolo ungangena ekilasini lapho okufunda khona abafundi kukhona amatafula abafundi ababhalela khona ,kukhona lezitulo ezilomba amnyama amanye elithanga.

Abantwana besikolo abamileyo bagqoke okufananayo bami duzane kwesakhiwo esakhwe kuhle kakhulu njalo umdulwi wesakhiwo lesi upendiwe ngependa emhlophe kukhona amafasiteli amanengi atshiyeneyo

Abantwana abafundayo esikolo akusibo bonke abaphiwe emabhukwini. Kukhona njalo abanye abakwanisa ukuyenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo ngakho siyababonga ababalisi ngokufundisa abantwana imisebenzi yezandla esikolo.

Abantwana besikolo abakhanya besekilasini okutshengisela ukuthi bayafunda. Kukhona itafula elombala omhlophe. Phezulu kwetafula kule ikhompuyutha, okukhanya ukuthi bayayisebenzisa.

Kuqakathekile ukuthi abazali bahambise abantwana ezikolo ukuze abantwana bebelekusasa eqhakezekileyo njalo abantwana lapho ezikolo sebefundiswa lemisebenzi yezandla eminengi etshiyeneyo.

Abantwana besikolo abagqoke okuluhlaza phezulu phakathi kukhona amayembe amhlophe akhanyayo. Phezulu kwetafula ukhona njalo omunye okhanya ebhala.

Esikolo ungangena ekilasini lapho okufundela khona abafundi, kukhona amatafula ababhalela kiwo, kukhona njalo lezitulo abazisebenzisa ukuhlala. Phansi kuyabe kuhlanzekile kungela ingcekeza. Kukhona njalo ikhabothi elombala obomvu kanye loluhlaza.

Itafula kanye lebhentshi okukhanya kubekiwe emagcekeni esikolo. Okukhanya ukuthi abafundi bengakusebenzisa nxa sebefunda emakilasini. Njalo kukhona umuntu omileyo phambili kwetafula, ugqoke amathenesi alombala omhlophe.

Abantwana besikolo kuthiwa sebethwala izidakamizwa esikolo. Ngakho abantwana bonke umphathisikolo ubabizile babuya ngobunengi bahlala phansi. Bakhuziwe ukuthi umntwana ozatholakala elezidakamizwa uzaxotshwa esikolo.

Ungangena esikolo phakathi kukhona indawo lapho okulotshani khona obuncani obuhle obukhanya ukuthi buyaqunywa njalo buyathelelwa; kukhona njalo lezakhiwo eziyakhwe kuhle kakhulu kule indawo lezihlahla ezihlanyeliweyo.

Abantwana besikolo se Secondary bakhanya bamile phakathi kwekilasi, umduli wekilasi leyi uyakhwe ngezitina ezibomvu njalo "kawuplastwanga" abantwana laba kukhanya befundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo, bagqoke ama uniform. Kukhona njalo umntwana othwele inditshi esandleni okukhanya ukuthi ilolutho phakathi , kukhona lezakhiwo ezitshiyeneyo.

Abantwana besikolo abanengi abakhanya begcwele umgwaqo wonke, okukhanya ukuthi betshayisile, sebesiya ngekhaya. Kuqakathekile ukuthi beqaphele izimota lapha emgwaqweni. Kukhona ngezihlahla ezinkulu eceleni komgwaqo.

Esikolo semfundo yaphezulu amakilasi ayakhwengezitina. Kawapilasitwanga, njalo kukhona amafasiteli kanye leminyango elombala oluhlaza okwesibhakabhaka, lezihlahla. Kuhlanzekile phakathi.

abantwana besikolo abanengi abamileyonjalo bagqoke ama uniform bagqoke amayembe amhlophe phezulu bagqoka okumnyama ngaphansi abangamankazana bagqoke amasokisi amade alombala omhlophe

Isikolo sesize sathenga imota . Imota leyi ilusizo kakhulu. Iyakwanisa ukuthwala abantwana nxa besiya emncintiswaneni kwezinye izikolo. Njalo iyakwanisa ukuthwala lababalisi besikolo nxa besiya kwezinye indawo emhlanganweni.

Abantwana besikolo abanengi sebesebenzisa amakhompuyitha nxa befunda kuyabe kugcwele amakhompuyitha phezulu kwamatafula. Ithekhinoloji seyatshintaha abantwana abasabhali emabhukwini besebenzisa usiba.

abantwana besikolo bahlezi bahlezi phezulu kwamabhentshi njalo abantwana bonke laba bagqokile ama uniform bagqoke ama yembe amhlophe phezulu phambi kwabantwana bakhona abantu abakhanya behlezi okukhanya ukuthi kungaba ngababalisi babantwana

Esikolo namuhla bekugcwele abantu abanengi. Abantwana besikolo labo kade bejhona behlezi phansi . Bekukhona iqembu ekade ligida . Iqembu leli kade kungabantu abesifazana kanye labesilisa , akade bebonisa abantu ukudla kwamehlo.

Esikolo semfundo yaphezulu eSekhondari kukhona indawo lapho okugcinwa khona ingwalo zabafundi zokubala. Ziyabe zifakwe ekhabothini ngakho kuqakathekile ukuthi abafundi behambe kuleyondawo besiyabala ingwalo ezitshiyeneyo.

Umuntu omileyo duzane komduli kungaba ngumtwana wesikolo omileyo ebhala, kungaba ngumbalisi efundisa abafundi bakhe. Umduli obhalela kiwo ulombala omnyama. Njalo ubhala esebenzisa itshoko elombala omhlophe.

Abantwana besikolo abamileyo bagqoke okulombala omhlophe phezulu. Njalo bami duzane kwesakhiwo esikhanya silamafasitela lomduli ophendiweyo. Kukhona ama filegi amabili lapho okumi khona abantwana.

Abantwana besikolo, siyababonga ababalisi bakulezinsiku sebefundisa abantwana imisebenzi yezandla etshiyeneyo ukuze bengathwali nzima nxa sebeqedile isikolo bezidingele imisebenzi.

Umbalisi esikolo ukhanya ukuthi uyafundisa unamathisele iphepha elimhlophe emdulwini iphepha leli lidwetshiwe imifanekiso njalo labhalwa ngaphansi kukhanya ukuthi uyafundisa uthwele ugodo ekhombela ephetsheni leli eceleni kwakhe kukhona umduli oluhlaza

Igedi lesikolo elilombala omhlophe njalo phezulu libhaliwe ngamabala okukhanya ukuthi kubhale ibizo esikolo. Kukhona umduli ogombolozele isikolo. Oyakhwe. isitina. Njalo ungangena phakathi esikolo kukhona izakhiwo ezinengi lapho abafundi abafundela khona.

Abantwana besikolo abamileyo bagqoke amayunifomu bonke njalo bami duzane kwesakhowo esiyakhwe ngezitina ezibomvu kukhona amaluba eceleni kwawo amahle kanye lezihlahla eziluhlaza lotshani phansi .

Esikolo senfundo yaphezulu, njengoba kukhona abafundi abafunda behlala esikolo . Kukhona indawo lapho okudliwa khona ,abafundi nxa sebeqedile ukufunda kungabasemini kumbe ntambama .Bayahamba besiyakudla ,bapheka ukudla okukhwabithayo.

Kuyajabulisa ukubona intsha iphumelela ezifundweni zayo, njalo izimisela ize iyefika emfundweni yaphezulu, eyunivesithi, sebesiyafundela imisebenzi eminengi etshiyeneyo ukuze beziphilise bethole imisebenzi abayifunayo.

Esikolo semfundweni yaphezulu e'University' abafundi abanengi bahlala phakathi esikolo, kukhona izindlu kodwa izindlu lezi bayazibhadalela kukhona imibheda lapho abalala khona kukhona lamakhabothi lapho abafaka khona amafutha abo okugcoba kanye lamafasiteli lama"curtain "ayabe evalile amafasiteli.

Izakhiwo ezinengi ezitholakala emfundweni yaphezulu eyunivesithi ziyakhwe ngobunono obukhulu njalo kukhona izindlu zabafundi. Kukhona abanye abafundi abafunda behlala phakathi lapho esikolo.

Abantwana besikolo bahlezi esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi. Bonke abantwana laba kukhanya besebenzisa amalaptop, ithekhinoloji isiphucukile. Emfundeni yaphezulu akulamntwana osabhalela ebhukwini bonke sebesebenzisa amalaptop.

Esikolo ungangena phakathi esemfundo yaphezulu kukhona indawo elezihlahla ezinengi ezide kanye lotshani oluluhlazi phansi njalo kukhona ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe kuhlazekile esikolo.

Isikolo semfundo yaphezulu kukhona utshani obuluhlaza phakathi obubukeka bubuhle kakhulu kanye lezihlahla ezihlanyeliweyo eziluhlaza kukhona njalo amaluba acecisileyo kule indawo izakhiwo zakhona angikhulumi ziyakhiwe kuhle kakhulu.

Esikolo semfundo yaphezulu, kukhona izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo lapho abafundi abafundela khona. Kukhona njalo lamafasiteli kukhona lezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza. Kubukeka kuhlanzekile phakathi.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu abahlezi njalo kukhanya bethwele amabhukwana okutshengisela ukuthi kukhona abakubhalayo. Bagqoke kuhle kakhulu. Lendawo abakiyo iyacazimula phansi ibukeka inhle kakhulu.

Esikolo semfundweni yaphezulu euniversity ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuluhlaza obuncane njalo obuhle kukhona lezihlahla ezihlanyeliweyo phakathi kotshani lobo lezinkulu izihlahla lazo zikhona.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona izindlu lapho okuhlala khona abafundi kodwa izindlu zakhona abafundi bayazibhadalela bahamba emakhaya izikolo zingavalwa phakathi ezindlini lezi kuyabe kukhona imibheda lapho abalala khona lezitulo.

Esikolo semfundo yaphezulu kugcwele izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo njalo ziyakhwe kuhle kakhulu. Kukhona njalo lezindlu zabafundi lapho abahlala khona kuphinde kubelezihlahla ezinengi ezigcwele phakathi.

Kuqakathekile ukubona umntwana eqeqesha eze eyefika ezingeni eliphezulu e university ngoba loba abadala bekhala ngoba ngale abadala kumele bethengele abantwana amalaptop abazawasenzisa befunda

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kukhona indawo lapho okulotshani obuluhlaza khona. Njalo phakathi kuyabe kuhlanyeliwe izihlahla ezinhle. Kukhona njalo izakhiwo eziyakhwe ngezitiina ezilombala obomvu, kanye lamafasitela.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu lapho okuhlala khona imitshina. Abafundi abahamba besiyafundiswa ukuthi isebenza njani .Njalo phakathi endlini leyi kukhona ikhabothi enkulu elombala omhlophe, kukhona lamafasiteli.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu othi ungangena kiyo umduli upendiwe ngependa elombala omhlophe njalo kukhona amakhabothi ayenziwe ngezigodo kanye letafula kuleyo ndawo ,lamafasiteli.

Esikolo semfundo yaphezulu ,ungangena phakathi kuhle okwamagama .Kukhona indawo elotshani obuncane obuluhlaza obuhle kanye lamaluba amahle alombala obomvu acecisileyo kule indawo.

Abafundi bemfundo yaphezulu bahlezi okukhanya ukuthi bayafunda kukhona amatafula phambi kwabo phezulu kwamatafula kukhona amakhompuyutha asetshenziswa ngabafundi laba nxa befunda.